To jama’a barkanum da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa daku a wani, a wannan lokaci na bayani akan a ruwan zafi, ko kuma ace tafashashen ruwan zafi. Kamar yadda muka faɗa a baya da cewa shi tafashashen ruwan zafi ana samar shi ne a matiki ba girki, ko na magani, kamar yadda muka faɗa cewar a karon farko ana samu a samar dashi a wannan mataki na dafawa, ko dumamawa wanda hakan yakan faru a tsakanin dafa shi a murhu ko kuma a yin anfani da na’urori na zamani wajen a shi samar da wannan ruwan zafin. Kamar yadda muka sha faɗa a baya shi tafashashen ruwan zafi ana amfani dashi a wajen yin abinci, kuma yakan zaman kaman mafi na mafi wayanci abincicika da a kan yi, bayan kasancewan sa na abinci kuma a kan yi amfani dashi wajen dumama rauni, ko kuma dafa magani, ko kuma yin shayi da sauran abubuwa dai da akanyi amfani da ruwan me dumi. Kuma shi ruwan zafi ko kuma dafaffen ruwan zafi bawai ya ta’alaka ga iya dafa abinci da yin amfani dashi a wajen maganonuwa ba kadai, akan yi amfani dashi a matsayin dafa taliya, yin shayi da dai sauran abubuwa da a baya mukai ta faɗa. To wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da ruwan zafi yike da kuma abubuwan da akan yi amfani dashi, da akan iya amfani da su, a matakin ruwan ɗumi kenen.

To, a wannan lokaci kuma, bayan doguwar bayani da muka yi dangane da ‘ya’yan itace da yanda ake shirin gona har ya zuwa yadda ake aikata su. A wannan karon kuma za mui magana ne dangane da shiri da kuma dogon lokacin da ake ɗauka na ƙoƙarin shisshirya abinci har ya zuwa lokacin ci kenan, daga kan a yadda ake gyara shi abincin zuwa yadda ake dafa shi. A wannan lokacin za mu yi magana ne ga da duba musamman a kan yanda ake dafa shi wannan abinci. To kamar yanda na faɗa, a shi abinci a baya mun yi bayanin yadda ake yin dangogin kayan abincin gargajiya, a inda mu kai bayanin yadda ake yi; yin miyat taushe, dambu, yanda ake tuwon biski, yadda; har mun yi bayanin yadda ake yin kwaɗo, to yanzu kuma za mu yi magana ne a kan yadda ake jiran abincin har ya zuwa lokacin ninas sa. Sau da dama akwai abincikan da suke ɗaukan lokaci kafin su kai minzalin nina, kuma ba abu ne da me jin yunwa ya fiya; yake da buƙata ba, ma’ana wannan lokaci ne mai tsawo, sau da yawa mutumin da yake jiran abinci be fiya san wannan jira da yake ba kafin abinci ya dahu, jira ne marad daɗi da kuma ƃata rai musamman idan mutun yana cikin matsatsi ko kuma yana kan biƙata ta shi wannan abinci da yake dafawa ba, wannan shi ne kaɗan daga cikin yadda ake jira na abinci.